Omwanya muhango guriho amaizi mingi kandi omu rubaju harimu ebinyaatsi kandi eseeri hariyo enkuugu eriho ebinyaatsi n'ebiti.

Emotoka nyingi ezemereire omu nyiriri. Hariho abantu baingi barikutambuza ebigyere. Hariho n'abandi abarikukora emirimo ya butoosha. Kandi boona bari omu mwanya gumwe.

Enjoki nyingi zikwatsire aha kishashara Kandi aha kishashara hariho n'ebintu ebindi ebiri omu rangi eya kinekye Kandi enjoki ninkye.

Orurembo ruhango ruriho emotooka zemereire omu nyiriri hariho ebyombeko bihango kandi biraingwa n'abantu baingi barikutambura omu rurembo.

Enkyende eteekami aha mataagi g'ekiti kandi etemire omukira. Enkyende ekaba eyashami eriyo neshamaarira ekintu.

Omushaija ayemereire omu maizi aha rubaju rweye hariho obwaato bw'ebiti kandi ariyo nateereza akatimba k'okutega ebyenyanja.

Amaju gari omu runyiriri kandi gaine amadirisa mingi kandi hariho n'obwato bwingi bwemereire aha itaka kandi hariho n'enshozi ibiri mpango ziine oruhanga rwagati

Abashaija bashatu bari omu bwato. Omwe ariyo nateera enkatsi, ondijo ashutami Kandi ondijo aine akooma akariho irobo ry'okukwatisa ebyenyanja.

Obumuri bwingi buri omu rangi emwe Kandi hariho ebinyaantsi hariho na enjoki eriyo neyetorora erikuza kutekama aha kamuri.

Hariho ebyokurya biri omu rangi zitakushushana. Kandi hariho omushaija orikubiguza ashutami. Kandi omu rubaju hariho ebihandiikire aha bisiika biri nk'ebyokureeberaho ebishushani.

Enyanja mpango eine amaizi agacureire, izooba ririyo niriregarega kandi ekyererezi ky'eizooba kiriyo nikiteera aha maizi.

Obwaato bwemereire aha nkungu Kandi obwaato nibuhango buriho ebibwekoreire ahiguru Kandi aharubaju hariho ibaare rihango ry'orukiri.

Empundu eshutami omu binyaatsi bingi bigyetoreire Kandi ebinyaatsi biri omu rangi eya kinyaatsi. Empundu eshobirwe Kandi ni emwe.

Omwana muto w'omwishiki ayemereire aha rubaju rw'amakara Kandi enyima hashutamiyo omukazi aine abaana babiri Kandi aha rubaju hariho ebitookye.

Enjojo ibiri emwe ni nto kandi endiijo ninkuru, enkuru eyemereire omu maizi kandi ento eyemereire aha nkungu enjojo ezi zoona nizishushana omu rangi.

Omushaija ajwire empare ngufu, ajwire omushweta gw'emikono miringwa n'orukwanzi aha mukono, aha rubaju rwe hariho obutimba obu barikutegyesa ebyenyanja n'abantu abandi

Omukazi ariyo nabaziira omwenda Ari aha kiharani nagupima Kandi aharubaju hariho endiijo myenda etebekaniseho eri omu rangi zitarikushushana.

Omushaija ariyo natsindika egaari kandi ajwaire enkofiira enyuma yeeye hariho ondijo muntu oyemereire kandi abandi abashaija babiri nibatambura.

Ebintu ebiri nka ebibizirwe omu biti biteebekanise omu mwanya gumwe aha rubaju rw'enyanja hariho nana eki bombekire kandi nikiraingwa.

Omushaija ashutami aha rubaju rwakaju k'ebibaaho kandi omu maisho geye hariyo zaakasasiro nyingi kandi hariho abandi bashaija babiri bemereire haihi na kasasiro.

Oruhanga ruhango hariho omugyera gw'amaizi Kandi omurubaju harimu ebishozi biriho emiti mihango ekwatiine.

Omukazi naruga kusharuura muhogo Kandi agitiire omu kitukuru ainemu n'omuhoro Kandi ariyo natambura arikwambuka amaizi aha rutindo.

Shumbusha zibonaire zirikureebuka gye ziri aha rusaaniya kandi ziine erangi nungi ahaine ozikyirize omu ngaro.

Entwiga eriyo neza kwambuka omuhanda Kandi omushaija ariyo navuga piki ariyo naza kugirabaho. Omumbaju harimu ebinyaatsi bigufu Kandi biri nk'ebyomire.

Ebijuma birungi biri omurangi zitarikushushana nkeya kinyatsi eya kinekye erikutukura nerikwiragura biri omu mwanya gumwe hariho enyanya hariho emboga hariho eshenda hariho nana ebindi bijuma birungi.